Awa nazali komona balakisi biso ndako moko ya kitoko bauti kotonga yango kala mingi te kasi tomoni ezali na langi oyo ya pembe kasi ndako yango ezali na kati ya lopango yango esilii15

Awa namoni ezali babisi ya minene ezali na kati ya nzela na kati ya balabala namoni etelemi pe namoni eza kokende kasi na liboso yango namoni taxi voitire oyo ezali na langi ya pondu, to mai ya pondu na langi ya pembe, esili wana yo sikoyo.

Awa nazonoma nzete yamanga ezanamakasa yapondu nasepe eza na matiti yalangi ya pondu

Awa nalikomona baolakisa mutuka ya pembe eza nalangi ya pembe na moindo etelemi liboso yandako yakitoko nazomona pembini wana nazomona manzanza na mbeni nango